Kinchunni hoomboonni hoowe mule daguchote haqicho jawa leeltanno. Tini daguchote haqqe lowo geeshsha haanjatenna seedate.

Divayidere duuchurira horoonsi'nanni konni viddonni mittu chaargje assirate woyi maabiratete wolqa duuchawa babbade beehate horoonsi'nanni uduunne.

Jawu makeeni uurre leellanno. Kuni makeeni albiido waajjoho kolishsho goomma afirino haqqichote mule uurre leellanno.

Kuni footote la'neemmo sumudi sidaamu baankeha ikkanna borrono sidaamu afiinninna amaaru afiinni borreessantinote. Sumudu aanano mereeroho haqqicho darchaame leeltanno

Pirotestaantete ammano harunsaano mitteenni gamba yite maganonsa maga'nitanninna huuccidhanni leeltanno leeltannori giddo labballunna meentu mitteenni

Gitaare duuchu dani muuziiqa godo'late woyi sirbate horoonsi'nannite. La'neemmoti gitaare ontu lewu kirrichcita ikkitanna lee sinna woyi lee usuraanchi no.

Cuukame weesete waasi adote ledo leellanno. konne waasano manchu itara angatenni cu'miranni afamanno.

Mannu xissamino manna duhe haare haranni no. Konnne ha'nanni uduunne qaareezaho yinanniha ikkanna mannu xissameenna duhe hakimete minira duhe haare haranni leellanno.

Tiraafiikete poolise adawa agaranno manni gido mittoho kuni footote la'neemmohu tiraafiikete poolisichaati doogoteno makeenna uurrise adawanna higgete gobbayidi ikkitubba towaatanni no.

Sidaamu budu uduunne uddidhe umo haransite mudhitino mancho nadhesera sidaamu budu uduunne diphite leellitanno

Rosiisaancho ronsanni mini giddo qaaqquulle rosiissanni no. Rosaanono maxaafa fa'nite rossanni leeltanno rosiisaanchono rosaanote mereeroho uurrite no.

Politiku massagaano politiku daafira, politika torbinanni hari giddo ofolte hasaabbanni leeltanno.

sinotiraakete yinanni hodhishshu makeeni uurre no albiidosi baqqala ikkanna badhiidosi kolishshoho goommano kolishsho afirino uure no

Kuni misilete la'neemmohu koattete, koaate loonsannihu lalu woy saadate gogi ikkanna kuni duumu gogunni loonsoonni koatteeti.

Kuni woroonni la'neemmo manni dikkote afamannoha ikkanna kuni manni inttanni weesete waasa abbe hidhanninna hiramanni leellanno. waasuno usurame uula worame no.

Kinchunninna babbaxitino qorqorronni seesallisiinse minnonni mini bohaarate ikkannoha. albasiinni hige duuchu daraarote dani leellanno.

Daddallaasinchu muuze daddallannino tenne muuze kiillotenni mazane woyi bikke hirano.

kalaa milion matewosi yaamamanno babbaxitino yannara wodiidi daga dagoomi mangiste qoqowi gashshaanchooti, jawa annaati sidaamaho jawa looso loose sainoho xaano loosanni afamanno gashshaanchootinna annaati.

Kuni woroonni la'neemmohu ingilizete afiinni montarbbo yinanni uduunnichooti. kuni uduunnichi horosino shiima huuro jawa huuro widira qole soorranno.

Haqqichote caali hunda no buna anganni gangalantanni bayiicho, haqqichote hunda no daa"antannina gangalatanni bayiicho.

baattono qarqartono seesallichu kinchini biiffino hattono haqqicho jawa caale afirino haqqichinni qarqarto biiffino haqqichunni biifino qarqartooti

Hodhishshu uduunni giddo mittu jajjabba kameelaati kuni kaameeli hashsha xawisiranni albilite ha'ranni afamanno.

Kuni woroonni la'neemmo maxaaffi allamurcho yaaanno birxxichinni borreesame shiqinoha ikkanna giddosino duuchu dani hedo amadino. allamurcho.

Muuziiqu horora horoonsi'nniri giddo gitaare mittete. lee gitaare mittowa uurrinse hee'noonni. leenti gitaare lee lee kirrichote.

Ilaallanna lagichu noo baatote ofolla leeltanno. Tenne lamente baattote ofolla aana kalaqamu dubbi kalaqamu jiro haanja muro leeltanno.

Qiwaatete. Umohono bisohono bisihono. riqqa dandiinanni zinaashi yinanniqiwaateeti. Tini qiwaate haanja tu'ana afidhino.

Kunni aleenni la'neemohu sidaamu federaalistete paarte sumudati sumuduno beedahenna babbaxitino xawanore kuraaze lawanore afirino sumudaati.

Jawa haqqicho su'mase waacco yinanniti woroseeni wiy hundase shiimmaaddu dubbi nooti nooti afantanno.

Hajamaano xagichu mininni babbaxxitino xagga hidhatenni owaante afidhanni noota xagichu mini manchino owaante aanni leellanno.

Kuni woroonni la'neemmo uduunnichi akambaalote yinanni. Tini akambaalo loonsannihu leemmicho daddare ikkanna horosino buddeena ga'nanni woyte aanaho dimbe rahe ra"anno gede assate kaa'lanno.

Kunni wedellu sidaamu bunni lakkate kaase dukisaanooti. Dukisaanono udidhinohu sidaamu bunni su'minna sidaamu bunni sicci noo udanooti

Mini saada giddo harrichu mittoho horosino babbaxitino uduunne darguni darga tareessate woyi hogophe harate horonisinanni misilete leelanohu harichoho.

Kuni sumudu sidaamu dagoomi qoqqowi isipoortete komishiine yaanno kuni sumudi dodanninna lekkate kaase godo'lanni noo manni misile afantanno, hattono ku"u koee amadantinoti qalawate woy dooyiicho afantanno.

Gerecho mini saada giddo mitte ikkitanna, tini worroonni la'neemmoti waajo gerecho lekkate culunwoho kolishshso afii'dhinota ikkitanna uulla heeshshi yite hayiiso itanni afantanno.

Aleenni la'inanni wedelli giddo mittu umo bukkichishirinoho. Uminsi lowontanni baxisannoho. Seeda umo afirino. Uddano uddirinoti sidaamu uddanooti.

Kalaqamunni hubbi yite woyi gamba yite biiffe haanja muro leeltanno. Tini murono babbaxxitino gaxigalu saada heerate injiitannote.

borrote mini soreessi borrote mini wombare aana ofolle owaatamaanote owaante aanni leellanni no angasirano borreesinanni biirenna daftara amade no

Sidaamu budi giddo mittu dancha mine sheekkunniha mi'na woyi minnanni gari mittoho kuni woroo la'neemmohu sheekku mine ikkanna leemma daddarre seekkine biifinse busulsine minnoonni mineeti.

Parafiine yinanni qiwaate umohonna bisoho bisu seensillira riqqinannite. Tini qiwaate milkii parafiine heeri oyiili yine ingilizete afiinni woshshinannite.

Halallitte baatto dubbunni kamalantinota sa'e sa'e battala leeltannotanna jajjabba haqqe giddose noota la'nanni hee'noommo ilaallanno qacce qaccete luphi luphi yite fultinoti leeltanno.

Qaaquullu rosaano mitteenni gambba yite godo'litanni no. Qaaquullu rosaano mitteenni gambba yite godo'litanni no.

Ayyerete Latishshi quchumaati ledote biinfille yaanno uminni borressamino maxaafichooti. Ledoteno qoqqowoho tiraafiikete dano ajishate hasi'noonni gumi didayino yaanno uminni borressamino.

Seedu loonse gundoonnikki ijaari leellanno. Ijaatuno seendillesi lowoha ikkanna qarqartosirano babbaxitino awabba kaasante biiffe leeltanno.

Hawaasi quchumi giddo afamanno daa''antanni bayicho, hawaasi quchumi giddo afamanno daa''antanni bayicho.

Kuni misilete la'inannihu baaqulchoho. Jawa baaqulchooti. Waajjoho. Kuni baaqulchu babbaxxino sagalete dani giddo mitto ikkanna mannaho sagalimmate horoonsi'nanni.

Bushshunni, haqqetenninna qorqorrotenni woyi maanqoretenni minnoonni mineeti. Kuni minino mannu galate horoonsiranno. Hattono saadano galate horoonsidhanno.

Maarshi baande adawu agaraano giddo mittete tini maarshi baande babbaxxitino progiraame heedhuro koyeeyna assitanno babbaxxitino progiraamera faarsono faarsitanno maarshibaande

Angatenni xiinbanni gaare waasa hogobbe owaatamaanote owaante uuyitaraati. Tini angate xiinbanni gaare aana waasu hogowame no.

Reejjichoho yinanni murooti tini mu'ro duucha darga fultanno baxxino darga kaayiinni bushshu shiilo lowoti afantannowa fultanno murote danaati.

Annu oososi ledo sidsamu budu uduune uddire annu gonfa qodhe leelano umoho kofiyyano wodhino budu siqqo seeda amade sumudu hundaani uurre no.

Kuri woroonni misilete la'neemmo rosaano, qaaqquulle rosaano ikitanna ronsanni kifilera e'e daftara fanfantanni rosiisaanchu rosiisanna seekkite harunssitanni afantanno.

jajjabba haqqe leeltanno tini haqqe jawu dubbi giddo afantannote tenne haqqe towaatanni woyi dubbunni gangalatanni jawu manni afamanno jajjabba kalaqamu haqqe leeltanno.

Affini yaanno uminni borreessantino maxaafichooti. Sasu manni maxaafaho aanaho sasu manni si"ile maxaafaho aanaho leeltanno. Affini maxaafa.

Cuukkame weesete waasi wahetenni worroonniho. Kuni waasu manchu itara cu'mire leellanno. Waajjo sayine aana worre hee'noonni.

Kuni misilete aana lainanni egenshiishshi dokiter beminet hinkkote hinko akkammanni mineeti. Anfanni dargino akkalu mannaari teelete albaanni ikkanno yaanno.

Gottinyaamenna xeichaame baattote ofolla leeltanno. Tenne baattote ofolla aana kalaqamu dubbi addinta biifanno. Konni dubbi giddo babbaxxitino haqqete dani leellanno.

Kuni woroonni la'nayiihu telete safote latishshi uduunne ikkanna, babbaxitino maashinubba kaasantte woyi latte afanttanno.

wayi giddonni fushshine mittowa duunnoonni shaafa. wayi giddonni fushshine mittowa duunnoonni shaafa.

hodhishaho horonsinaniri giddo mitte harrichu gaareeti harrichu gaare goshooshanni afamanno hattono motorete biskiliite afantanno.

Kuni woroonni la'neemmo la'neemmo geedimi dubbu saada giddo mitto ikkanna baqala dana afirino macca seedahoo, buudisino addintanni lowo geesha seedaho baxisanno.

Sidaancho beetto albaho qurra dadhitino. goowahono babbaxitino diigo wodhitino. umiserano heqo gophitino lowontanni biiffino.

Rosaano kifilete giddo ofolte rossanni afantanno. albaanni maxaafa wodhite nabbabbanni no.

Kiboorde leeltanno misilete aana. Tini kiboorde babbaxxino muuziiqira horoonsi'nannita ikkitanna babbaxxitino huuro fushshatenni muuziiqu macciishshanno manchira dancha huuro aanno assitanno.

Mini saada giddo mittu meichote tini meicho umoho kolishsho godowaho waajjonna tafise mule kolishsho afidhunota ikkitanna dubboho ittaare xinqidhawore xinqidhanni no

Geedimu buuda seeda macca wongare afirino. Bisisino bullaho. Goowaho shira woyi goombille afirino. Badhete sae sae waajju afammino.

Lagaamu baattote ofollaati lowo geeshsha biifino mini seesallichu sheekku lamu mini afantanno. nafaru no huxxaminohu leemmu huxxinniiti. qoqqowisino lowo jajjabba haqqenni qoqqowamino. haanja muronnino haanja haayiissonnino lowonta biifanno.

Gitaarete. Tini gitaare lewu kirrichinni loosantinote gitaare babbaxitino dani muuziiqa faarsate horonsi'nanni. Sase gitaare mitto darga leeltanno.

ilaallunninna kalaqamu dubbinni dooyiissamino quchuma. ilaallunninna kalaqamu dubbinni dooyiissamino quchuma.

Alatti cuukkote quchumi umi dirimi yoo mine kuni siccu alatti cuukkote quchumi umi dirimi yoo mine siccooti siccuno gobaanni kolisho gidoonni waajo afirino mitte manchono angate miizaanna amaddeuurite no.

Haanjja uddano uddidhino mancho anggasera gitaare amaxxite faarssitara woyi sirbbitara qixaabbanni afanttanno.

Kuni misilete la'inanni beetti siwiila bayyadanni afamanno. Siwiila ko'e ko'iira qole bayyade maskoote woyi saanqa looosanni no.

sidaamunnita seemma uddire leellanno angasino urde amade leellanno goowahono sidaamunnita qolo xaaxirino urde babbaxitino hajara horonsi'nanni kunino umihunni siqqirate layiinkihunni allagga qase tugate.

Babbaxitino kalaqamu haqenni Manu kaasino babbaxitino muronni lawishaho weesetenni huxunni hattonna baarzaafetenninna babbaxitino kaashinni doyissamino sidaancho sheeku mine.